Barnoota waliigalaa keessatti barattoonni hojii garee keessatti hirmaachuun waliif gargaarsa gochuu fi yaada wal jijjiruudhaan muuxannoo hojii fi ilaalcha garee cimsuuf carraa guutuu argatu. Akkasumas barnoota isaanii keessatti hirmaannaa fi kutannaa olaanaa qabaachuu danda'u.

barattoonni sadarkaa lammaffaa hojii fi shaakala barnoota irratti hirmaachuun hubannoo fi muxannoo isaanii cimsuu fi gara hojii dhugaa ittiin tarkaanfatan qophii akka ta'aan gumaacha. akasumaas hojii isaanii keessatti kutannoo fi ofeeggannoo olaanaa akka qabaatan godha.

Qonnaan bultoonni konkolaataa qonnaa keessatti qotuu, facaasuu fi qusannaa midhaan irratti sirnaan hirmaachuun hojii isaanii saffisaa fi bu'aa qabeessa gochuu danda'u. Kanaafimmoo konkolaataa qonnaa fayyadamuun baay'ee isaan barbaachisaadha.